Nursery education lapho yikhileshi lapha okuhanjiswa khona abantwana abancana kusukisela ekuzalweni kusiya emnyakeni emithathu kusiya kwemine sokusiya ngokukhula komntwana kodwa yindawo okugcinywa khona abantwana abancane bekhangelwa.

Kumfundo ye Primary abantwana bafundela ezindlini zokufundela ezibizwa kuthiwa ngama classrooms. Lapho lezozindlu zitholakala zile furniture eyenela abantwana egoqela ama desk okuyiwona abantwana abahlala baphinde babhalele phezu kwawo. Esikhathini esinengi ama desk lawa ahamba lokokuhlala lokokubhalela kukanti abafundi bayahlala babhale bekhululekile.

Ezifundweni yaphansi kuningi okufundiswa abantwana abantwana bayafundiswa ukudweba izinto ezitshiyeneyo ezingagoqela ezisentshenziswa kwezo mculo ezinjenge ngungu lokunye amakatali lezinye nje izinto ezitshiyeneyo abazisebenzisayo nxa besenza umculo

zemfundo yaphansi abantu bayahamba kuma break lapho abadla khona impako yabo bedlale phadle kwezindlu zokufundela ngesikhatshana esifitshana bephumula ezifundweni kuthi ngemuva kwalapho babuyele ezindlini zabo zokufundela baqhubekele phambili ngezifundo

Esikolo semfundo yaphansi kulezindlu zokufundela, kule assembly point lapho abantwana abama khona kuhlatshelwe ingoma yesizwe kuphakanyiswe iflag yelizwe kubonakale ukuthi yindawo kahulumende. Kubakuhle lezindlela ziyabonakala.

Kwezemfundo yaphansi zinengi izinto ezenziwayo kwezemidlalo kulezifundo ezitshiyeneyo ezigoqela inombolo lokunye okunengi ngokutshiyana kwakho ngakho abantwana bathola ulwazi olutshiyeneyo kulezo zifundo.

Ema primary kulendawo ezigcina amabhuku ezingama library lapho abantwana abenelisa ukuthi beyethatha amabhuku bezibalele bebodwa bezwisise ngezikhathi zokubala , lezindawo ziqakatheke kakhulu ngoba ziyancedisa ukuthi abantwana bathuthukise ubuciko babo bokubala

Ezikolo ezinengi kulemiduli emnyama lapho ababalisi abayisebenzisa khona ukuthi bababhalele imsebenzi abayinikeza abafundi, abafundi babhala bethatha limsebenzi emdulweni leyo kusetshenziswa amatshoko okubhala kuleyomduli.

Ezikolweni zemfundo yaphansi balezifundo abazenzisayo ezingancedisa ukuqinisa amathambo eminwe ikakhulu kuEcd ukwenzela ukuthi nxa besiya kugrade1 benelise ukubhala kuhle.

Emfundweni yaseprimary bayafundiswa abantwana ukwenza imidlalo enjengokubukisa enjengamadirama labo abayenzayo bayenza kube lobuciko obukhulu ngokuthi kuthokozise abanye njalo kubahlekise ngokuthi bakwenze kube fani ngedlela ephakemeyo.

Kumfundo yaphansi abantwana bafundela emakilasini lapho abathola khona ukuhlala labanye abebanga labo sokusiya ngebanga lebanga. Elinye lelinye ibanga lalo liyabe lilndlu yalo yokufundela lombalisi wabo lapho bethola izifundo ngokutshiyana kwazo bencediswa ngumbalisi wabo njalo umbalisi lo ubafundisa lembeko bendawonye.

Izikolo ezinengi lezinsuku seziyakhekile zafakhwa amaluba kusukela kwezemfundo yaphansi esepurayimari uthola esikolo kutshengisela intuthuko enkulu. izindlu zokufundela ziyayakhwa kahle ziphendwe zigcotshwe ngembala emihle ekhangayo ngokubana kuyancintiswana lasezifundweni. Lazo izikolo zinjalo ziyafuna ukuthi zibe phezulu kwezinye

Imfundo yaphansi abafundi abanengi bayaxwayiswa ukuthi mele afunde belezinto ezibaphathisayo ukuze bafunde kahle imfundo zangkhona kumele zihambisane lemidlalo ukwenzela ukuthi abantwana bakuthakazelele ukufunda njalo imidlalo leyi iyancedisa ukuthi abantwana benelise ukuhamba izifundo okwesikhathi eside ngoba ukudlala kuyinto abayithandayo

Imfundo yebanga eliphansi Imfundo yebanga eliphansi eyabantwana abancane abangaba ngaphansi kweminyaka elitshumi lantathu eZimbabwe bajayele ukusuka ku ecd kusiyafika ku grade seven.

Emfundweni yaphansi e primary abantwana bayaxwayiswa kakhulu ukuthi bathole ithuba lokudlala ngoba ukudlala kuyabanika ukuhlakanipha, emqondweni yabo kuphindenjalo kuphathise kakhulu ekwenzenini ukuthi bathande isikolo bathande isikolo nasezifundweni zabo babe ngabajulileyo emicabangweni yabo.

Yizindlu zemfundo yaphansi ezabantwana abafunda eprimary lapho bethola imfundo yakuqala phambi kokubana badlulele phambili kwezinga eliphezulu esecondary kumbe iTertiary education, okuyisendlalelo esihle kakhulu ebantwaneni abaqalayo ukufunda ezokubala lezokubhala.

Abafundi be primarily bafundiswa kakhulu ngemibala etshiyeneyo. Lapho befunda ngemfundo yaphansi, kugcotshwa imbala etshiyeneyo emdulini, kumbe bebona izithombe bekhuluma ukuthi yiwuphi umbala otshengisiweyo kuleso sithombe. Lokhu kuyabancedisa kakhulu ukuthi bakhule beyazi imbala, lokuthi lezigqoko nxa bethenga bebekwazi ukuthi bathanda uphi umbala.

Kwenzenfundo yaphezulu okugoqela ama Univesithi lamakolitshi. Zikhona izifundo eziphathisana lezempilakahle lapho befundiswa abafundi ukubana babe yizisebenzi zasemtholampilo ngokutshiyana kwama khosizi abanye sebengayenza inesinsingi abanye benze first aid abanye babe ngodokotela.

Kwimfundo yaphezulu yamasecondary lakuma college. Abafudi bayakhuthazwa ukuthi bayenze izinto okuthwa ngama experiment ukuze babone ukuthi ulutho luyasebenza ngokwenziwa. Lokhu kumele bakwenze bakubone babe leqiniso ukuthi ngempela kuyayenzakala.

Amasekhondari amanengi umhlaba wonke jikelele aseqinisa udaba lokuthi izifundo zezandla zenziwe lapho abafundi befundiswa imsebenzi yezandla enjengoku baza, kwakha lokusela lokunye nje okutshiyeneyo. Abangaziphilisa ngakho beqala amabhizinesi abo kumbe ngithi bevula amathuba omsebenzi.

Abafundi be secondary sebesenza ama experiment bafunde la ngamkhompuyutha omunye lomunye uyazithola elekhompuyitha yakhe phambili kwakhe efunda eyisebenzisa ukudingisisa ulwazi loku thayipha Lokuthi bayenelise ukusebenzisa wona amakhompuyutha empilweni yabo

Lugatsha olukhangela ngemfundo yaphezulu lemfundo ephakemeyo eyokufundela imsebenzi , imfundo zaphezulu, imfundo yaphezulu eyesibili lemfundo yesithathu lapho abantu befunda sebefundela lemsebenzi ngokutshiyatshiyana kwayo

Izikolo zase Secondary ziyavumela ezinye ukuthi abantwana abangamantombazana beluke izinwele zabo. Bengasebenzisi lokhu okulengayo okuthiwa ngamadread kodwa beluka ezinye izistayila ezivumelana lokuthi kukhanye ukuthi ngumntwana wesikolo ezikhangelekayo ezinjengabo free hand.

ezikolo zezinga laphezulu ele secondary lakuboma tertiary education abafundi bayafundela imsebenzi ngezempilakahle lapho abayenza ama experiment becubungula ukusebenza kwalokhu abayabe befuna ukukhangela ukuthi kungahanjiswa yini ebantwini kuyephathisa sebengazenzela amaphilisi abo besebenzisa imithi etshiyeneyo befuna ukubona ukuthi kungasiza yini

Izifundi zifundela ubongikazi ziyafundiswa ukuthi imithi ingasetshenziswa kanjani omunye lomunye umuthi usebenzani lokuthi eminye ilula baziyenzela yona kube ngabe yenzayo ukuze kungasileli imithi elizweni lokhu bakuthola ngezifundo zaphezulu kumayunivesithi.

Kuma secondary education ,abafundi bafunda bendawonye .Belixekana lapho ababalisi bebabuthelela ndawonye ,bebanikeza izifundo ngokutshiyana kwazo. Bona kuyabe kuqakathekile ukuthi balalele bathole isifundo lenjongo yaso ukuze sibancedise empilweni.

Izikolezinengi sezilamaBhasi lapho abantwana bethwala ngamabhasi amabhasi besiyeZikolweni zabo bebuye zibathwale njalo besiya lasemidlalweni etshiyeneyo besiyancintisana lezinyiZikolo nanoma behamba besiya kumaTrips besiya enghambeni zokuya funda besethekelela kwezinyindawo abaphathiseka kakhulu kuma,

Ezikolo zemfundweni yesekhondari abafundi bayafundiswa ababalisi besebenzisa imduli emnyama ukuba bhalela ulwazi lwabo okum ele baluthole emdulwini. Sebengathatha amanotes beyewabala ekhaya. Imsebenzi yokwenza efuna ukuthi ababalisi bayiphaye layo bayibhalelwa bona bebhala emabhukwini abo.

Emabhodingi amanengi abantwana bayanikezwa ithuba lokuthi bafunde behlala ezikolo lapho bayabe belezindawo zabo zokugcinela impahla zabo lezindlu zabo ezithwa ngamahositela lapha abayabe behlala khona. Kuvame ukuthi kube lemibheda eminengi eyenza benelise ukukwana kuyabe kuyindlu enkulu elemibheda eminye ingaphansi eminye iphezulu abantwana benelise ukuhlala kuleyondawo befunda behlala khona.

AmaSecondary amanengi asethuthukile sokulamanye aseyakha izindlu phansi laphezulu ukwenzela ukuthi kuyenqatshelwe ukusilela komhlabathi wokuyakha ngakho ke abafundi bayatholiswa imfundo yesifundo saphezulu ngokunjalo kubakhona ababalisi abalobuciko kulezondima zokufundisa.

Esikolo kukhuthazwa ukuthi abantwana babeyibo abenza okunengi, nxa befunda. Kube yibo abaphatha izifundo, umbalisi abe ngoncedisayo. Ngokuba lebizo elokubanateacher, seliguquliwe, laba ngufacilitator, okutsho ukuthi yena ngumncedisi. ukuze imfundo ihambe. Kukanti abantwana yibo abanikezwa amathuba bephambili, bebhala ukuze imfundo iqhubeke kahle.

Ezikolo ezinengi abantwana abanye babuya ngezimota ezikolo abahamba umango ikakhulu endaweni zasedolobheni abanye bayabe belezabo izimota ababuya ngazo ngezizatho zokuthi abanye basuka emakhaya ayenelisayo yingakho ke besenelisa lokuthi babuye lezimota zabo bezidrayivela

Ezifundweni zaphezulu emasecondary kulezakhiwo ezinhle kakhulu abafundi kulezindlela lezi abazisebenzisayo ezokuhamba ezinye ziyabe zifulelwe ukuthi lanoma izulu lisina kumbe ilanga litshisa bavikeleke lokhu kwenza ukuthi indawo yokufundela ibeyindawo ekhululekileyo njalo enhle ekhangayo.

Abantwana basesikolo bahlezi kulohlelo olwenziwayo. Bayafundiswa balele izifundo lezi ezinikezwayo ngezempilakahle yabo lokunye okuzabaphathisa impilo yabo yakusasa ngoba ukulalela kuqakathekile kwenza umntwana ayakheke

Izikolo ezinengi zisebenzisa ama furniture anjenga matafula lapho abantwana abenelisa ukufunda behlezi khona behlezi kuhle ukwenzela ukuthi befunde bekhululekile bebhala kuhle emabhukwini abo.

Kumasecondary education abantwana bayagqoka amayunifomu afananayo labafana labo babe lawabo, amankazana aba lawabo atshiyeneyo. Lokhu kwenza ukuthi kuhleleke kukhanye ukuthi basendaweni ehlelekileyo lodlulayo ongaziyo uyabona ukuthi leyi yindawo yokufundela izifundi.

Ezifundweni zaphezulu ezesekhondary skulu abantwana bayenza izinto ezitshiyeneyo ezigoqela ukudlala, e imidlalo yebhola, bedlale eminye imidlalo enjengabotshesi, okhwizi, bayancintisana lakumadibhetsi. E ma sebeyenze kanjalo bayathola imivuzo lemiklomelo ngokwenza kahle, kuhambisana lezifundo abazitholayo ngaseskolo, okutsho ukuthi khona imvuzo le abayi.

izikolo zase secondary bayafundisa nge music ngama major clef lapho befundiswa ukuthi ama notes ahamba njani i tehnology ye music ihamba njani abakwanise ukuthi babhale ingoma zabo ukuze labo benelise ukuthi babe ngabaculi ngensuku zabo ezizayo bawuthande umsebenzi wobuculi bawenze njalo

Abantwana nxa besesikolo sesecondary bayama eAssembly lapho abafika befundiswe khona imithetho lendlela isikolo sihanjiswe ngaso lendlela labo okumele baziphathe ngayo. Kuyahlatshelwa lengoma yesizwe (national anthem) ukuphakamiswe ifulegi yelizwe umphathi anike laye imithetho yakhe.

Abantwana bemfundo yaphezulu yesecondary bayenza imidlalo etshiyeneyo esikolo ebancedisa ukuthuthukisa izifiso zabo zakusasa ezitshiyeneyo kugoqeda lokuba ngabahlabeleli abathokizisa abantu bezingoma zabo.

Abafundi besekhondari kufanele ukuthi bahlale balalele kubabalisi babo bagqoke izigqoko zesikolo befanele ukuba ngabantwana besikolo. Kumele bahlanzeke bagele amakhanda kuthi abalenwele bakame. Lokhu kwenza abantwana bagoqeke kukhanye ukuthi bayalawuleka njengabafundi.

Izikolo ezinye zamasonto ziyabe zibonisile ibizo leskolo kubhakhane lokuthi khona lesoskolo sinjani umfanekiso waso uyabe ukhona khonapho lelogo yaso , ngokunjalo futhi kuyabe kubonisa lokuthi khona lesoskolo siyenza ngani

Izikolo ngobunengi bazo ikakhulu ema secondary schools kuvame ukutholakala ibhakane elitshengisa ibizo lesikolo esangweni leskolo , kuyabe kubhaliwe lenjongo lokukhangelelwe yisikolo ukuthi iskolo sikhangale ukukhulisa abantwana abanjani , yikuphi okuyisiqokoqela abakuhlosileyo njengeskolo bafuna ukuthi bayakhe abantwana abanjani

Ezikolo zase Secondary abantwana bayafundiswa ukulungisa inani labo besuka kwelincane besiyakwelikhulu kumbe ukusorter besuka kokukhulu besiyakokuncani imfundo yenombolo yimfundo ebalulekiswa kakhulu phose umhlaba wonke jikelele ngokubana ilusizo olukhulu leyo mfundo

izifundi ziyahlala ndawonye kuma assembly lapho zithola uku addresswa ngabaphathi besikolo ababalisi lomphathisikolo ngokunjalo bayahleleka bahlale ndawonye kuthi bona ababalisi babe phambili kwabo babethulele lokhu abafisa ukuthi bakazi ngalolosuku zona izifundi zigqoka ngendlela efananayo ngama uniform ukwenzela ukuthi isikolo sihleleke

AmaSecondary amanengi aselenhlelo ezinengi ezenziwa kuwo sebesenza ama project anjengokufuya imivundla. Lapho uyathola ukuthi abafundi abafunda ukulima bathola ukuzithuthukisa emathubeni okwenza le misebenzi sebekhulile ngokuthi bahle bathole ubuciko lobu esikolo.

kwezema secondary abafundi bayenza okunengi okutshiyeneyo okwemidlalo enjengabo volleyball bayadlala esikolo ukuze bazithuthukise kulelo hlangothi lwezemidlalo ngokubaa lalo luyancedisa empilweni yabo kusasa kukhona abangaziphilisa ngemidlalo

Abantwana beskolo bayama bethola izixwayiso ngabase assembly. Bona abantwana besikolo bagqoka izigqoko ezifananayo ezingama uniform kuthi ke ababalisi labo bagqoke. Bama phambili kwabo abantwana beba adresser bebanikeza uhlelo lenhlelo zesikolo.

Ezikolo ze Secondary zikhona izifundo ze nombolo ezisebenzisa inhlamvu ze Alphabet lapho abafundi abayabe bezisebenzisa bedinga ukuthi bengaziwayo ngubani besenzisa zona njengenani elingaziwayo njengokuthi dinga u x

Imfundo yebanga laphezulu eh esingathi nxa usuka kweyephurayimari kuyiwa kweyesekhondari nxa kusuka kweyesekondari kuyiwa kweyetheshari so isekhondari ejukatshini ikhuluma ngemfundo yebanga laphezulu.

Uhlubo lokuthi abantwana ma befunda batshengiswe ngumbalisi emi phambi kwabo, alusasebenzi. Ngakho ke emfundweni yaphezulu abantwana sebenikezwa ithuba lokuthi bazenzele imsebenzi ngezandla zabo. Ukuze benelise ukugcina abakufundileyo ngesikhathi eside kakhulu.

Izikolo zema secondary ezinengi ziyakhwe kahle zaba lamabhakane atshengisayo ibizo lesikolo lokuthi khona indlu leyi yiphi ngeyabo form bani kumbe iadministration block layo iyabe itshengisiwe.

Izikolo sesekhondari yizikolo eziba lamakilasi atshiyeneyo lapho okuyabe ukufunda abafundi ngokwehlukana kwebanga abakilo esikhathini esinengi kujayele ukuthi lezo zindlu zihlonitshwe kakhulu nxa abantwana bekuzo ngoba yizindlu ezilungileyo njalo kukhuthazwa ukuthi izindlu lezi zibe lezivalo ezivulelwa phandle ukwenzela ukuthi abafundi benelise ukuthi nxa kunga vela ingozi baphume lamawindi amfasitela amakhulu ayadinga kala

Emayunivesiti amanengi amastudents abafundi bayenzelwa izindlu zabo amahositeli okuhlala lapho othola kulombheda endlini yokulala. lngaba mbili ukuze benelise ukusheya then kubesekusithi khona embhedeni leyo kulamalayithi lamatafula owokuthi nxa befunukubala ebusuku bavuke babale kuhle. Yizindlu nje ezile nhlalakahle enhle nxa umuntu ehlezi kizo.

Ziyatshenyisa ukuthi zifundela ubudokotela, lobumongikazi. Ngezigqoko zabo, abayabe bezigqokile. ezimhlophe. BaseScience lab. Lapho abenza khona imithi. Lalapho aba experimenta khona imithi eminengi. Ukusebenza kwayo, lokutshiyana kwayo.

Amayunivesithi amanengi emhlabeni wonke jikelele ayathatha abafundi abanengi kakhulu. Ingakho ke ngokusilela kwendawo zokwakha amanengi ayakhwa esiya phezulu esiba ngama storizi ngama dabhulu amanye abelama third fulo kusiya phezulu khonangale njalo aba lezindlu lapha abagcina khona abafundi abafundela imisebenzi etshiyeneyo kulawo maYunivesithi

ama university ayaceciswa ngoba kulomncintiswano omkhulu kuma university kumele ibonakale inhle isakhiwo esihle ihlanyelwe amaluba layo nxa umuntu edlula phandle abone sibili ubuhle bayo ukwenzela ukuthi ikhanye izibisele abafundi

Ezifundweni zemayunivesithi abafundi bafunda besenza amaexperiments ayiwo abancedisa ukuthi bazinanzelelele bodwa ukuthi ulutho oluthize lungayenzeka ngokwenza lokhu abayabe bekuhlolile njalo bayenza amaexperiments ukuze bathole impumela ezilungileyo njalo abanye bafundiswa lemisebenzi yezandla enjengokwenza imibheda.

Ama universities yindawo lapho okuhanjwa khona kusiyayenzwa ngingathi ama trainings kumbe ama courses atshiyeneyo afunwa ngulowo owayenzayo. Kungaba ufundela imisebenzi ethize kungaba ufundela ukuba ngumkhokheli.

Amayunivesithi amanengi asethethe umkhuba wokuthi izifundo zabo ezinengi bazenze ngamakhompuyutha lapho kuyabe kutshengiswa izinto ezinengi kusetshenziswa amakhompuyutha labo bayenza imisebenzi yabo besebenzisa amakhompuyutha okunjengoku thayipha lokudinga ulwazi ku internet.

Ema univesithi ukufunda akufana lokwe primary lapha sibona abafundi abayibo abaphatha izifundo zabo besebenzisa imitshina yakulezo insuku lapha imisebenzi eyabe ibukiswa ihlatshwe emdulwini besebenzisa umtshina enjengabo projector umbalisi uyabe khona ukuthi ancedise kuphela izifundi zifunda zitshelana zodwa.

Emayunivesithi kuba lezindlu zokufundela lapho okwenzelwa khona izifundo. Kubesokusiba lendlu enkulu etholakala khona abayibo abafundisa lezi zifundi. Indlu leyo yikho abakwanis' ukuthi bahalangane, bayenz' imhlangano yabo, njalo bakhangele lemisebenzi yabantwana, kumbe babamb' imihlangano yabo phakathi kwazo.

ema univesithi ukufundisa kwakhona kuyatshiyana lokwe primary lapha okutholakal khona ukuthi liyanikezwa umsebenzi kube sokuthwa presenter ngena phambili uyethule lokho okutholileyo lowo ongumkhokheli ofundisayo engu lecture uyabe encedisa ukuthi abnye bazwisise lokuthi kuhleleke ukufunda.

Ama university amanengi alamabhakani abonisayo ukubana leyouniversity ibizo layo ukuthi yiliphi. Njengokuthi nxa kuyiCatholic university of Rwanda, kuyabonakala umbhalo. Futhi ke lomfanekiso wayo, okuthiwa yilogo. Lenombolo zalapho. Ukuthi nxa ulesifiso sokufisa ukubafonela, ziyabe zibhaliwe. Lokuthi yiluphi uhlobo. ,

Amauniversity alezi insuku asececiswa kuhlanyelwe amaluba amahle. Ukuze phela abafuna ukuzoyenza izifundo, bakuthakazelele ukufunda kulezondawo. Ngokubana ubuhle butshengisela lobuhle bempumela zakhona. Ngokunjalo kuyabe kuvame ukuthi kubonakale lamabhakane, emagedini atshengisa ibizo laleyouniversity. Lenjongo yayo leyouniversity.

Lapha kuyaboniswana ukuthi I college kumbe I University ethize ikumango okuliphi icele kumbe uhlangothi. Ngokunjalo kuyaphathisa ukuthi lo odingayo ongayazi indawo enelise ukuthi angabala abone umbhalo webizo laleyo University enelise ukufika ayethola usizo lolo aludingayo.

Ema yunivesithi kukhona ezinye izifundo lapho abafundi ababuthelelwa ndawonye bathole ukufundiswa benikezwa ulwazi olujulileyo ngulowo olobuciko ofundele lowo msebenzi ababizwa kuthiwa ngama lecturers, ayiwo aletha izifundo kubafundi bama yunivesithi.

EUniversity kulapho abantu abafundela khona imisebenzi etshiyeneyo. Banikwa ubuciko lolwazi ngokwemisebenzi abayikhethileyo abafunu kuyiyenza ngokugcweleyo ukuze baqeqetshe bawenelise umsebenzi wabo.

Emayunivesithi zikhona izindlu zabafundi izindlu lezi zigcina yonke nje into engafunwa ngofundayo kungaba ngamabhuki kulendawo lapha agcinwa khona kulamakhabothi alamafuthabo lempahla zabo benelise nje ukuhlaliseka njengabantu abahleli ezindlini zabo emakhaya

Kuma university kuvame ukuthi abantu bafundiswe ubuciko obutshiyeneyo sokusiya ngokuthi yena vele umuntu ufuna ukuyenzani. Yingakho bakhona abanye abafundela imsebenzi enjengobudokotela, abanye bafundela imsebenzi yama industry abanye bafundela ukuzikhulisa kumsebenzi yabo bethola isithupha esingaphezulu esibizwa kuthwa yidegree kumbe imasters kumbe idoctorate.

Euniversity izifundi ziyatholakala zimile endaweni okufundela besalinde ukuthi kuvulwe bangene bathole izifundo lokho njalo kuyayenza ukuthi babesendaweni yinye ngesikhathi esifanayo ukuze bafundiseke kalula.

Kubalulekile ukuthi izindawo lapho okufundiswa khona abantu. Kube lemibhalo ebonisa amagama alezondawo. Kungafananiswa lokuthi i-university, yeRwanda. Nxa ufike kuleyondawo kumele uhle ubone esakhiweni, kumbe esangweni, ukuthi usukuleyondawo. Ngebizo kayo eliyabe libonakala libhalwe ngombhalo, okhanyayo. Ukuze abantu bengalahleki.